Niraba n bɛ galamsee tingbani gbibu bi shab gbubi gbubi la shoovul nima ka bi shab ʒɛnʒɛya ka bi shab gbaya bihi ni ninkura bi zaa biɛla nimaani ka paɣaba gba bɛ nimaani ka so gbubi pilaantɛ

Paɣa so n ʒɛya ka wori waa ka so kanbonsi chinchina ka zaŋ yɛri n yili o nyingoya mini o nuhi ni o gbaya ka do shab ʒɛ nimaani ŋmɛri gungona ka so yɛ gaana fulak liiga ka shab ʒɛ bi nyaanga n ŋmɛri bini ka shab kpahari bi nuwa